Paɣba n doli palli n ʒi niɛma ka so chinchina dabam dabam n yɛ nyingokoriti ka paɣa so bɛ loori nim sunsuuni loori nim maa ka yiya bɛnbɛ di nyaanga ka doli pali sabinli

Bipuɣunsi ayi n bɛ daani bipuɣunbili yino maa o yɛla liiga nuɣso nuɣso ka yino maa mii yɛ liiga sabinli ka bi zaa bob bob sabila ka bi zaa so chinchini konkoba daa maa ni mii bi ni biɛni maa Alaafee biɛni ka mongu biɛni ka a bɛ nim biɛni kodu nima

Paɣa n ʒiya o ʒila kuɣu sabinli zuɣu n chimdi boofurooto ni simiiti buloku ka taha ʒiya ka piɛɣu biɛni ka paɣa so yɛ liiga nuɣso ka paɣa so yɛ liiga ʒiɛ ka bia tam o naba zuɣu ka jɛeikan ʒia

Loori nim n bɛ palli zuɣu chɛna loori nim maa galisiya loori ʒiɛhi biɛni ka loori dabam dabam shɛŋa biɛni bi mii galisiya bi dolila pali sabinli